jërë ngeen jëf auditeurs de la 88 point 7 ñu dellu ziar leen bu baax dellu it di leen jox seen wàccuwaay <breath> comme ñu ñu ko baaxoo saa su nekk rek di ànd ak yéen ci émission yi nga xamante ne nii da leen di yitteel waaye it da leen di jëmale kanam ci seen wàllu yëngu-yëngu <breath> tey nag ñu nekk fii ci diwaanu Kayemor seet si fi nag ñi nga xamante ne nii ñooy béykat yi <breath> waaye ñu fàttali leen ne émission bi ñu ngi ko am ci lëkkaloo bu yaatu bu dox ci diggante rajo RIP FM ak projet bii di 4R projet 4R nag su ma ko waxee projet boo xamante ne nii la daa jóg ngir dimbali béykat yu ndaw yi <breath> ngir énu gën a am ag fegu ci seen wàllum mbéy waaye ba tey nee nañ du ñu ci wéet ñoom ndax ñu ngi ci lëngoog waa PAM PAM bu ñu ko waxee nag di programme alimentaire mondial <breath> ñoom ñooñu <noise> lañ ci daal di àndal ak <hesitation> ñii di ANACIM ANACIM it bu ñu ko waxee xel day dem ci li nga xamante ne moom mooy wàllu taw bi <breath> ndax it bu ñu waxee ne béykat <hesitation> buy béy faww rek <breath> mu daal di xaar taw bi ba taw bi am mu dem li nga xamante ne nii moom la bëgg a def mbokk yi noonu la waxtaan bi <noise> daal di tëddee <noise> ñu fas yéene waxtaanee solo bi nga xamante ne nii jëm na ci li ñuy wax wàllu pérénisation waaye ci services climatiques yi <noise> loolu la ñu fas yéenee waxtaanee ba tax na ñu fas yéene ci dalal ki nga xamante ne nii ndawal météo la ñu xàmmee ko bu baax <breath> ci diwaanu Nioro di monsieur Babacar Seck ginnaaw loolu it beneen béykat mu ngi feggoog moom di wuyoo ci turu Mate Dieng <noise> moom nekk ab béykat fii ci diwaanu Kayemor balaa may def lenn rek mbokk yi <breath> <hesitation> dama leen di nuyu <noise> bàyyi leen ñu nuyoog auditeurs yi nga xamante ne ñ ngi leen di bàyyi xel jamono jii <breath> monsieur Seck maa ngi lay nuyu <noise>
maaleykum salaam wa rahmatulah <noise> maa ngi nuyu maa ngi lay nuyu Dado <noise> di nuyu waa Kayemor ñi nga xamante ne fekk naa leen fi ñoom ñëpp di kontaan si ni nga ñu dalalee comme ni nga ko waxee rek dañoo ñëw waxtaan ci wàllum jaww ji ak wàllum <hesitation> <noise> nawet bi <noise> fan la toll yu demee noonu loolu moo ñu fi indi incha allah
<hesitation> <hesitation> <breath> jërëjëf am na solo monsieur Babacar Seck nee naa leen ndawal météo la fee ca département bu Nioro moo leen fi daal di teewal <breath> waaye nee naa leen ba tey rek waxtaan bi danu ci ànd ak ki ñuy wax Mate Dieng nekk ab producteur fii ci diwaanu Kayemor <breath> monsieur Mate Dieng maa ngi lay nuyu

<hesitation> <hesitation> jërëjëf mbokk yi mu ngoog ñooñu nag ñoo nekk suñu gan nee naa leen li ñuy waxtaanee rek di solo bi nga xamante ne nii <breath> am na ko moom wàllu service lii di climatique ci loolu ci loolu nag sama laaj bu njëkk rek dama koy jagleel monsieur Babacar Seck <breath> monsieur Babacar Seck nga may ñu rek dellusiwaatal ñu gën ñuy feccil lan mooy changement climatique
waaw bisimilah changement climatique maanaam ci olof mooy ja jaww ji maanaam nu muy nu muy soppeekoo <noise> nu muy soppeekoo ci maanaam tàngoor bi nu muy yokkee nga xamante ne léeg-léeg da ngay jékki-jékki am tàngoor bu jéggi dayoo <crosstalk> des fois nga jékki-jékki gis ne sax pratiquement sedd sax léegi pour nga gis ko bëreetul dafa mel ne ni muy gën a lu muy gën a tàng <crosstalk> moo ëpp sax léegi <noise> lu muy nlu muy lu muy sedd loolu lu ko waral changement climatique bokk na ci <crosstalk> changement climatique nag ñun pratiquement mun naa wax ne ñoom ñi ma toogal nii sax ñu ci bëri yàgg nañ si def ay formations xam naa ne xam nañ si lu bëri mais lu ci gën a gën a gën a am solo pour nga xam lan mooy changement climatique il faut que ñu waxtaan si maanaam jaww ji ak adduna bi nu mu tëddee parce que boo jëlee adduna bi maanaam ci misaal moo ngi mel ni nga jël benn benn pomme <crosstalk> ñu def ko comme adduna bi léegi xollit bi nga xamante ne moom muur pomme bi mun nañ ko jàppee maanaam comme jaww ji comme atmosphère bi parce que xollit bi ni muy proté protéger maanaam di aar li ci biir pomme bi li ci biir waaw ni mu koy aaree bu ñu jëlee adduna bi par rapport ak <hesitation> pomme bi atmosphère bi aussi noonu la mel comme si moom mooy xollitu adduna bi maanaam benn <hesitation> malaay kiiraay la boo xamante ne daf ñoo muuroo mais daf ñuy aar ci lu bëri lu ko wu lu ko lu ko lu ko lu ko dajale nag ay gaz la bugguma expliquer français bi mais maanaam lu ko constitué atmosphère bi ay gaz la dèjà am nañ fi <hesitation> exemple ma joxe ay gaz comme am nañ fi <hesitation> <smacks lips> azote am nañ oxygène am nañ argon am nañ CO2 mooy dioxyde de carbone bi après dinaa dinaa si ñëw parce que bu ñu jëlee par exemple azote bi naka la mën a naka la nekkee ci jaww ji dañ koy natt ci maanaam dañuy ne azote bi téeméer bu ne am na ci sangam <smacks lips> ñu jëlaat oxygène bi ñu ne téeméer bu ne am na si sangam si jaww ji oxy oxygène am na maanaam moom am na vingt et un pour cent si si jaww ji maanaam ñaar fukk boo jëlee téeméer am na si ñaar fukk ak benn boo jëlee azote am na ci soixante dix huit pour cent maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett boo jëlee téeméer azote am na ko ci xam nga boo gisee ñu may gaz yi ma lay wax nii yëpp dañ leen di natt maanaam ci ci téeméer am nañ fi am nañ fi nangam boo jëlee téeméer am nañ si nangam noonu la ñu leen di nattee <breath> mais daf si am beneen tamit boo xamante ne moom la ñuy wax dioxyde dioxyde de carbone mooy gaz bu ñuy wax CO2 maanaam mooy mun naa koo wax mooy këriñ daal waaw CO2 dfa bokk ci ñu nga <noise> xamante ne aussi moom moo nekk fii maanaam pomme bu la leen di wax noonu maanaam lu ko muur atmosphère bi jaww <hesitation> adduna bi CO2 boobu aussi dafa bokk ci gaz yi mais warul bëri parce que moom bañ nañ ko ba duñ ko natt sax ci téeméer bi non moom am na si nangam moom CO2 déedéet moom bu ñu koy natt dañ koy natt ne million million bu ne moom am na si nangam million bu ne am na am na si nangam <noise> CO2 <smacks lips> noonu la ñu koy nattee si si jaww ji parce que warul bëre léegi dañoo gis ne <hesitation> borom xam-xam yi dañoo def ay jàngat gis ne CO2 bi dafay yokk dafa commencé yokk <breath> te CO2 bi lan moo koy yokk maanaam mooy activité nit ñi nit ñi maanaam ni ñuy dundee ci suuf si dañuy def maanaam ay utilisation yoo xamante ne maanaam ay jëfandiku ay di jëfandikoo maanaam ay produits yu fociles maanaam ay pétrole gaz <noise> énergie maanaam industries yi usines yi oto yi ni ñu bëree avions yi boo leen boo doon boo doon calculer ñaata avions moo am mooy daw si jaww ji bëri nañ kenn mënu leen compter oto yi noonubateaux yi noonu usines yi noonu ñooñu ñëpp nag ñu loolu loolu yëpp nag day day day day day day bokk ci li nga xamante ne day yokk gaz boobu nga xamante ne ñu ngi koy wax dioxyde dioxyde de carbone muy CO2 te nga xam ne moom quantité concentration warul bëri mais ñun nit ñi dañuy yokk CO2 boobu ci suñuy jëfin <noise> ak ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy doxalee si adduna ba nga xamante ne gaz boobu dafay yokk <breath> te gaz boobu CO2 boobu dafa am leneen lu muy def ci adduna bi parce que dafa nekk gaz à effet de serre parce que ñaar yooyu sax moo waral ñu naan changement climatique maanaam nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy yokk CO2 boobu gaz boobu ak tamit <hesitation> dioxyde <hesitation> CO2 bi nga xamante ne <hesitation> parce que au temps <smacks lips> parce que dañoo def ay recherches gis ne en fait CO2 bi daf moo yokk sax parce que moo tax mu commencer tàng <breath> parce que bu ñu jëlee ay jubbey junne at si ginnaaw <smacks lips> dañoo gis dañoo gisoon ne CO2 bi mu ngi <hesitation> maanaam mesurer si jaww ji deux cent quatre vingt EPM maanaam million boo jël CO2 bi am na si maanaam ñeenti téeméer ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk moom la ñu yàgg a gis ne CO2 bi daal moom concentration am ci atmosphère bi noonu lay faral di toll maanaam ay ci ay junney at si ginnaaw
ci ginnaaw
mais dañoo jékki-jékki à un certain moment <smacks lips> deux cent quatre vingt boobu noonu noonu noonu noonu nga xamante ne moom la waroon am si jaww ji par million <smacks lips> dañoo seetlu ne depuis ba ñu jógee ci maanaam <hesitation> <smacks lips> la révolution industrielle maanaam ba nit ñi commencer ut jëfandikoo comme li ma wax léegi nii oto yu bëri yeeg maanaam développement gaz pétrole énergie ni ñu koy utiliser dafa bëri de telle sorte que dem na ba nga xamante ne CO2 bi dafa jékki-jékki année yii toll si quatre cen quinze PPM maanaam léegi ñi toll fu mu ne nii fi mu toll nii actuellement toll na si ñeenti téeméer ak fukk ak juróom boo ko jëlee si million foofu la toll kon <breath> boo xoolee dafa doubler dafa doubler presque te toog nañ ay mi ay at yu bëri ay mi ay junney junney at ci noonu la toll léegi si diggante révolution industrielle parce que yooyu ay années mille huit cent cinqaunte la ak yooy jàpp année mille neuf cent yi ci la maanaam dévéloppement boobu ba nga xamante ne nit ñi dañuy jëfandikoo ay énergies ay kii ba nga xamante ne léegi CO2 bi concentration bi yegg na dem ba quatre cent quize P PPM te CO2 comme ni ma la ko waxee léegi dafa nekk gaz à effet de serre bu yokkoo rek tàngoor bi dafay yokk <smacks lips> parce que day jouer gaz à effet de serre la te effet de serre <smacks lips> pour nu ma ko mun a expliquer parce que il foog nga xam lan mooy CO2 ak lu koy indi expliquer naa leen CO2 ak li koy indi léegi il faut tamit nga xam lan mooy gaz à effet de serre parce que gaz à effet de serre yi ma leen wax léegi que ça soit CO2 ak yi ma leen wax léegi yu yu <hesitation> ak ak ak nag <hesitation> métane

<hesitation> kii <hesitation> la la vapeur d' eau yooyu yëpp dañoo bokk si ay gaz à effet de serre mais CO <hesitation> CO2 bi nit ñi ñoo koy yokk moo tax kii bi <hesitation> maanaam quantité bi gën a am doole ba nga xamante ne day am ay jeexital ci maanaam jaww ji parce que effet de serre phénomène bu naturel la phénomène bu naturel ;fra la parce que effet de serre mooy tax <noise> ñun ñu mun a toog fii mën a waxtaan <breath> b parce que effet de serre mooy téye maanam tàngoor bi ba nga xamante ne ñun dinañ mun a am si adduna bi benn température boo xamante ne day yegg quinze degré nga xamante ne dund dina maanaam température bi bu ñu boolee température si adduna bi yëpp la moyenne température globale bi dafa war a nekk quinze degré quinze degré boobu nag lan moo tax ñu mun koo am c' est grâce au gaz à effet de serre c' grâce à l' effet de serre donc effet de serre su amul woon kon xam nga dund du fi am parce que day glacé su boobaa fii ay montagnes de glaces la ñuy doon parce que température <hesitation> globale de la terre par exemple <breath> day nekk ay moins dix huit dégré comme jant bi comme kii pardon comme weer wi weer wi foofu noonu la ñu am température dañoo négatif kon effezt de serre lu normal la bu amul woon dund du am léegi mais effet de serre bi nag lan naka naka naka la effet de serre bi di di demee ci jaww ji naka lan mooy effet de serre d' abord mais naka la mécanisme yi di demee maanaam naka la machines bi <noise> effet de serre dafa nekk en faite loo xamante ne maanaam bu ñu jëlee <hesitation> jant bi <noise> jant bi énergie la mooy énezrgie bi nga xamante ne mooy première source énergie de la terre :framooy jant bi daf ñuy jox ay naaj

ultra violet à infra rouge en passant par la lumière visible maanaam jant bi <crosstalk> naaj bu mu ñuy jox dañ xam nga dañ koy gis di si teg suñu bët ba xam ne jant bi fu génn na <crosstalk> moo tax mu leer nii exe mu leer parce que dañ koy gis <crosstalk> rayonnement yooyu nag muy envoyer moom jaww ji moom jant bi du lépp mooy ñëw ci adduna b parce que lépp su ñëwoon si adduna bi dañuy dañuy dañuy dañuy calciner :fa wu dañuy lakk jant bi rayon yi dafa am doole <noise> léegi nag rayons yi nga xamante ne moom jant bi daf ñu koy sànni su doon téeméer la ñuy sànnilfii nii ci adduna bi nañ jàpp ne <hesitation> boo jëlee maanaam bafanweer yi fanweer yi mooy trente pour trente pour cent yi maanaam fanweer yi du yegg si <smacks lips> ci adduna bi parce que parce que am na yeneen maanaam gaz yu nekk ci atmosphère bi yoo xamante ne <breath> ñoom ñooy wàññi doole <noise> jant bi ba nga xamante ne doole bu mu amoon pour yegg si <noise> fanweer dina dina dina ko si ñàkk su boobaa mu des juróom téeméer bu nekk juróom-ñaar fukk
juróom-ñaar fukk
soixante dix pour cent léegi nag juróom-ñaar fukk yooyu

suuf si nag bu ko téyewee <noise> moom aussi bu ñu demee ba à un certain moment dafay rayonner aussi moom tamit comme nu jant bi doon rayonner nga koy gis nga gis naaj bi <smacks lips> moom aussi noonu lay géneewaatee lu mu téye woon yëpp <noise> dégager ko yóbbu ko ci espace bi moom suuf si moo tax sax olof day naan suuf sedd ne ko à un certain moment suuf sedd na waaw parce que suuf si lu mu téye woon si tàngoor
joxe na ko
lépp da koy joxewaat bu lépp demoon nag fii ay gla glace ñun saa su ne fii glace lay doon kenn du fi mun mais lépp du dem tàngoor boobu dafa am lu koy téye lu koy téye nag di ko piéger ba nga xamante ne tàngoor wi day mun a des <noise> loo xamante ne nit ñi mën a ndugg adduna bi mun a am ndugg <smacks lips> ñu téye tàngoor boobu ba nga xamante ne di nga mën a taxaw des ca adduna bi mooy CO2 yeeg métanes yeeg yu demee noonu moo tax liggéey bu am solo la ñuy def léegi nag ni muy téyee tàngoor boobu

<smacks lips> mooy comme lu ma lay wax nii nga xamante ne nit ñi ñoo koy indi mooy ni ñuy jëfandikoo wàllum énergie wàllum pétrole

ni ñuy yàqee jaww ji dafa ëpp ba nga xamante ne dañuy yokk nag quantité CO2 bi parce que ne woon naa leen avant bu ñu jëlee ay at ci ginnaaw mosul changer daawul changer deux cent quatre vingt PPM la nekkoon mais dañoo jékki-jékki mu lu waral mu doublé nag mooy ñun nit ñi ñoo créé ñoo ñoo def loolu
ñoo def loolu
doomu aadama
moo tax jamono jii mu daal di yokku
waaw mu daal di yokk ba presque mu doublé ko
<hesitation> <hesitation> <hesitation> ci dugg ci loolu la ñuy daal di desandi rek ni nga ko expliquer leer na maanaam coppiteg jaww ji <hesitation> tey bu ñu ñëwee <hesitation> ci coppiteg jaww jooju lan la andi ci li nga xamante ne ni moom mooy wàllu mbéy mi ban jeexital la am <breath> ci li nga xamante ne nii moom mooy wàllu béy mi bu ñu ko waxee nag béy bu ñu ko waxee xel day dem ci taw xel day dem ci tàngaay waaye xel it day day dem ci nekkinu doomu aadama yi
waaw jeexital yu mu mën a indi bëri na que ça soit ci mbéy mi ci <crosstalk> doomu aadama yi <crosstalk> ak maanaam <noise> ci wàllu <crosstalk> sa wàllu santé aussi da ciy da ciy kii <crosstalk> da ciy da ciy joué <noise> da ciy joué donc li mu mën a créer dafa bëri li ñu si gën a mun a <hesitation> jàpp

<smacks lips> mooy wàllum mbéy mi dèjà si jàngat yi ñu def gis nañ ne <smacks lips> taw bi dafa wàññeeku <hesitation> de trois cent milimètres maanaam <crosstalk> ñetti téeméer i <crosstalk> ñetti téeméeri milimètres
<hesitation> <hesitation> wàññeeku na
gis nañ ne gis nañ ne taw bi daf ko wàññeeku ba ñu defee suñuy calcul ci maanaam fanweeri at yii jàll gis nañ <coughs> ne am na am na wàññeeku taw bi am na wàññeeku benn <breath> deuxièment <noise> <hesitation> dañu jékki-jékki mu teel a taw at bee di ñëw ñu jékki-jékki mu yéex a taw <crosstalk> en plus dañoo jékki-jékki mu taw après mu taxaw dalal ñu année bi jékki-jékki mu am taxaw bu taxaw diir bu xaw a yàgg mu doog a jëlaat doog a tawaat yooyu yëpp kii bee koy indi maanaam dérégle <coughs> maanaam chan <coughs> déréglement climatique bi changement climatique bi mooy indi yooyu parce que jaww ji dafa daf lëkkaloo bu lépp <hesitation> dañoo dañoo maanaam amul da(à da dañoo booloo parce que boo jëlee <hesitation> tàngoor bi bu bëree rek dafay joué maanaam ci ay éléments météo yu bëri <breath> parce que exemple bu tàngee yenn tàng yi dafay am lu ñuy wax <hesitation> benn évapora une forte évaporation évaporation maanaam mooy naka laa ko mun a waxee cóolóol
cóolóol
cóolóol parce que ni muy gën a tàngee cóolóol gi di gën a di gën a bëre te cóolóol bi bu gënee bëri dafay gën a ah day gën a en même temps non seulement day gën a yokk tàngoor bi mais day créer maanaam ay nuages :fgra yoo xamante ne ay nuages convectif la ay nuages convectifs yoo xamante ne ay nuages yu ñuy wax comme ay <hesitation> ay cumulus conjustus et cetera yooyu dafa xaw a scientifique mais day créer yooyu yu demee noonu te yooyu bu amee ah day day day yokk tàngoor bi parce que <hesitation> <noise> évapopration bu amee <noise> cóolóol bu amee day am lu ñuy wax vapeur d' eau te vapeur d' eau gaz gaz la boo xamante ne day joué rôle lu effet de serre kon day gën a indi day gën a indi tàngoor
tàngoor <hesitation> <hesitation>
te tàgoor boobu baaaxul ci doomu aadama parce que daf ñuy indil problème yu bëri surtout que si yenn réew tubaab yi fan yee xaw ma ban dëkk France ci ci Europe toll amoon nañ benn canicule tàngoor bu doy waar ba nga xamante ne amoon na ay morts yu bëre ah waaw yooyu yëpp day day bokk ci li nga xamante ne changement climat bi da koy indi moo tax <hesitation> ñu war si daal vraiment di bàyyi xel baax a
<noise> <hesitation> monsieur Seck sama laaj dama koy jubluwaale ci ki nga xamante ne nii moom mooy Mate Dieng <breath> ginnaaw Mate bi nga teewloo en tant que producteur xam luy changement climatique <noise> ni ko monsieur Seck daal di feccee <breath> waaye it <hesitation> jeexitalu wala sax sooxe bi nga xamante ne nii andi na ko ci wàllu taw bi ci wàllu tàngaay bi <breath> ak it ci wàllu nekkini doomu aadama bi <breath> tey en tant que producteur naka ngay fas yéenee def yéen producteurs yi <breath> ngir fegu ci coppiteg jaww joojee

<hesitation> <hesitation> ñu naan ko naka jekk at bu bees bi

<hesitation> wis wisal la

<hesitation> kon jàpp nañ ne daaw la gën a ëpp lu mu taw ren moo ëpp lu mu taw

maanaam jote si

Obatamba